Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya, yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana sha i kwatelela kiilongo yawo.

Ngele oho longitha ombaanga yaFNB oto vulu oku mbaanga iimaliwa yoye nande oku tuma iimaliwa yoye nongodhi. Oho dhenge ashike kongodhi yoye oyimwe, one nonola, ondatu, ombali noyimwe.

Aaniilonga oyendji omwedhi ngele gwa si ohaya pewa oshimaliwa shawo shono yi ilongela. Ohaye shi longitha okulanda oompumbwe dhawo ngaashi iikulya, okufuta oosikola niipangelo nosho woo okulanda iizalomwa yawo.

Oshilongo kehe oshina iisimpo ya yoolokathana, olundji kiimaliwa ohaku kala kwa thaanekwa iilandopangelo nenge aaleli yoshilongo. Iimaliwa ohayi longithwa oku kandula po oompumbwe dha yoolokathana, ano oku landa iikulya, okufuta oosikola niipangelo nosho wo okulanda iizalomwa.

Bank windhoek oyo yimwe yoomombanga moka aantu haya kapungula iimaliwa yawo, oyi na nduno iitayi ngashi mOtjiwarongo, mOshifo, mOswakop, mOshakati, oshowo mOngwediva.

Ope na aantu yamwe ya shitwa ye na uunongo moonyala. Aantu mbaka ohaya vulu okuhonga iinima momiti dha yoolokathana ngaashi oosikopa, iipundi oshowo iitaafula niikwawo oyindji.

Konyala oshilongo kehe oshina iimaliwa yaasho, niimaliwa oya yooloka opuna iilongo yimwe hailongitha oEuro nayilwe hayi longita oondola nayilwe yagwedhwapo. Iimaliwa mbika ohayi longithwa okulanda omaupyakadhi ngaashi okulanda, iikulya, okufuta oosikola, nosho woo okulanda iizalomwa.

Olundji, oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho. Nolundji, kiimaliwa ohaku kala kwa thanekwa aaleli yoshilongo. Iimaliwa ohayi longithwa okukandula po omaupyakadhi, okulanda iikulya, okufuta omeya noosikola, nosho wo okulanda iizalomwa.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho woo iikulya oya ndulukwapo nduno pomaludhi gayoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aahumi nenge nditye ano aazeko oya tunga oositola mono haya landitha mo iinima oyindji ya yoolokathana. Moositola muno oya kuta mo aaniilonga mbono haye ya futu oondjambi. Oshimaliwa shino ohaye si longitha nee okukandula po omaupyakadhi gawo.

Olundji aantu ohaya kunkililwa opo ya tete po omiti kashishi owala molwa iiyimati mbyoka iiyimati mbyoka yiima ko. Omiti ohadhi longithwa wo okuninga iitafula niipundi, iitafula mbika ohayi landithwa po opo aantu yiimonene iimaliwa.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yayooloka, uuna tokatalelapo puushindalongo owapumbwa oku ka shendja iimaliwa yoye yoshilongo shoye wituule miimaliwa yo koshilongo hoka toyi ano oho yi née kombanga opo wu shendje.

Kehe omuntu okwa shitwa e na uunongo wa yooloka kuunongo wa mukwawo. Opu na aantu mboka ya shitwa ye na uunongo moonyala, ano omuntu ta vulu okunduluka po sha. Omuntu ta vulu oku eta po oshitaafula te shi hongo momuti gwontumba nenge oshipundi.

Otuna omahala gomalandithilo moka aantu haya kakonga iinima yawo. Momahala muka ohamu adhika iinima yomaludhi gi ili nogi ili mo ohamu kala wo aayakuli.

Ehala lyomalandithilo opo mpoka aantu haya ka konga iinima yawo. Ohapu kala nduno tapu landithwa iinima yomaludhi ga yoolokathana ngaashi omamate, iikutu oshowo iikwathewa.

Uuna wa hala okukatalelapo koshilongo shi ili tozi moshilongo sheni, owa pumbwa okutseya onkalo yoshimaliwa opo uuna to keshi lundulula miimaliwa yokoshilongo hono toyi, owushi kutya oto hupu po niingapi.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho, yo iimaliwa oya yoolokathana miilongo yi ili no yi ili. Ohayi longithwa sha faathana ngaashi okulanda iikulya, iizalomwa nosho woo oku kandulapo oompumbwe dha yooloka.

Aantu ohaya longitha iipilangi oku nduluka po iinima ya yoolokathana ngaashi iipundi , iitaafula oshowo iinima oyindji. Ohaya vulu okwiimonena iimaliwa oku pitila muka.

Bank Windhoek oyo yimwe yomoombanga ndhoka aantu haa ka pungulila iimaliwa yawo. Oyena iitayi moTjiwarongo, moShifo, moSwakopmund AK Plaza, mOshakati no sho woo mOngwediva.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho woo iikulya oya ndulukwapo nduno pomaludhi gayoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Ombanga yaBank Windhoek otayi tseyitha kutya omusamane Easy otakala moShakati moUNAM momasiku omulongo gaMaalista 2026, pethimbo omulongo nayimwe sigo one yokomatango, nehala omoShakati mo UNAM.

Ositola odho ehala lyomalandithilo moka aantu haya kalanda iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu kala mwayela mo omuna iinima yili melandulathano. Ohamu adhika woo aakwatheli mboka haya kwathele aalandi.

Aantu ohaya indikwa kaaya tetepo omiti ngele inaya kunapo dhimwe , kayi shi owala omizile, iiyimati nombepo ashike ohamu vulu okukuthwa iipilandi mbyoka hayi ningithwa iipundi.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho yayooloka. Oshilongo Tanzania nasho oshina iimaliwa yayooloka kiilongo iikwawo. Iimaliwa nande yayooloka ohayi longithwa shafaathana oku futa noku landa oompumbwe adhihe

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya kalanda iipumbiwa yawo. Mehala muka oha mu kala mu na iinima yili melandulathano mo omwayela oha lyeeta wo oompito dhiilonga. Uuna wa hala sha oho shi kutha ashike ngoye to gandja oshimaliwa kwaangoka ta kwathele.

Oombanga kadhi shi ashike omahala goku pungulila iimaliwa awoo, ohatu vulu oku monamo omauwanawa ga yoolokathana. Bank Windhoek oyo yimwe yo moombanga dhoka hadhi tulapo omathigathano, ndele twii sindanene ongodhi yo Iphone 15 ompempeka.

Aantu mboka aanongo moonyala ohaya vulu okuhonga iipundi oshowo iitaafula mbyoka ya kola nawa momiti dhontumba ,ano ngele ya hongo iilonga yawo oyindji oha yeyi landithapo nduno e taya imonenemo sha

Oombanga kadhishi ashike ehala lyomapungulilo aantu ohaya vulu wo oku mona omauwanawa ogendji oku pitila muyo bank windhoek oyo yimwe yomombanga dhoka hadhi etapo omaudhano ngashi etanga lyokompadhi.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo , ngashi iikulya osho wo iizalomwa. Oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana, shiikwatelela kiilongo yawo.

Otunamo omahala gayoolokathana gomalandithilo moka aantu haya landa iinima yayoolokathana pomahala gamwe ohapu landithwa iikulya, iikutu osho woo ongaku omanga pomahala gamwe hapa landithwa iikolitha. Pomahala mpaka ohapa adhikwa aakwatheli.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Mehala muka oha mu kala mu na iinima ya yoolokathana ngaashi iikunwa oshowo iikulya, oha mu kala mu na mboka taya kwathele.

Ombaanga yoFNB otayi tseyitha ofanditha yembako enene lyoGBL 120 ndyono kwali lina omayovi gahamano nomathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi, paife otali yangatwa po komayovi gahamamo nomathele gaali nomilongo omugoyi nomugoyi.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yaasho niimaliwa oya yooloka, iimaliwa nande oya yoolokathana ohayi longo sha faathana okukandulapo omaupyakadhi nosho woo okulanda oompumbwe dha yooloka, ngaashi iikulya niizalomwa.

Oombaanga yaStandard bank otayi tseyithile aalongithi yawo kutya uuna ya pumbwa oshimaliwa sheendelela ohayi vulu oku gandja omukuli kwaangoka a pumbwa okushi longitha meendelelo, shampa owala toshi galula pethimbo.

Aantu mboka ye na uunongo moonyala ohaya nduluka po, ano taya vulu okuhonga iipundi momiti dha yoolokathana nosho wo iitaafula. Uuna ya hongo iihongomwa yawo oyindji ohaye yi landitha po.

Iimaliwa ohayi longithwa okukandulapo omawupyakadhi gayoolokathana. Ohayi longithwa okulanda iikulya nokukandulapo ondjala, ohayi longithwa okulanda iizalomwa yo ohayi longithwa wo okufuta oosikola dhuunona nokufuta wo iipangelo.

Opu na oositola dhimwe mono hamu landithwa omapaya, oongaku, uundjato nakehe shimwe sha longwa moshipa oyindji ohayi kala moshipa shombwa yomomeya iinima mbika ohayi kala ya kola noyina ongushu.

Opu na aantu mboka ya shitwa ye na uunongo moonyala, ano ha vulu okunduluka po oshinima shontumba. Aantu yamwe ohaya hongo iipundi miiti e taye yi ningi naanaa yi kale tayi monika nawa.

Aantu ohaalongitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngashi iikulya nosho woo iizalomwa. Iimaliwa oya ndulukwa nduno pomaludhi gayolokathana shiikwatelela kiilongo yawo. Omukulu gwonale okwa tile oshina omutse gwomuntu.

Oombanga kadhishi ashike dhokupungula iimaliwa .Ohatu vulu woo okumona ko omawuwanawa ogendji. Ombanga yaVenduka (Bank Windhoek)oyo yimwe yomeembanga dhoka hadhi tula po omathigathano. Moka omusindani omunelago ta sindana ohauto yoToyota ompempeka.

Iilongo oyina iimaliwa ya yooloka no yina wo omadhina ga yooloka. Iilongo yimwe ohayi longitha o Euro nayimwe ohayi longitha oondola iimaliwa nando oya yooloka ohayi longo sha faathana oku kandulapo omaupyakadhi.

Aantu ohaya longithaa iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwapo pomaludhi ga yoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo.

Mongaashingeyi owu na okukala wa kotoka opo wiimonene oshimaliwa ano yamwe otaya landa, yamwe otaya landitha. Aagundjuka oyendji otaya dhana ehangano lyoForex moka haya imonenemo oshimaliwa opo ya fute oosikola dhawo yo yiilandele iiikulya.

Uuna toyi koshilongo shimwe uka talelepo, iilongo ihayi longitha iimaliwa ya faathana. Ngele otozi koshilongo shimwe toyi koshilongo oshikwawo, oho shendje iimaliwa, opo upewe iimaliwa yomoshilongo moka toyi opo wuvule okwiilandela shoka wa hala.

Ombaanga kayi shi ashike ehala moka antu haya ka pungula iimaliwa yawo. Oto vulu okumona ko omawuwanawa galwe. FNB oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi ulike mo iipindi, ano hadhi vulu oku ulika iipindi.

Aantu mboka ye na uunongo moonyala ohaya vulu okuhonga iipundi oshowo iitafula momiti dhontumba, iihongomwa yawo ohaye yi landithapo etayi imonene iimaliwa. Iipundi oshowo iitafula ohayi longithwa momagumbo osho piinima iikwawo.

Kehe gumwe noshipewa shoye kehe gumwe okwa shitwa ena uunongo we wayooloka, aantu yamwe oyena uunkulungu wokweetapo iipundi, iitafula noosikopa tadhi monika nawa taalongitha iipilangi, iilapi nomafulafula iinima mbino ohayi kala tayi monika nawa.

Aantu ohaya longitha iimaliwa, okulanda iipumbiwa yawo ngaashi, iizalomwa, oshowo iikulya. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi gayoolokathana, shi ikwatelela kiilongo yawo. Yamwe ohayeyi longitha okufuta oosikola dhawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho woo iikulya. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi gayoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo.

Iimaliwa ohayi longwa ya yoolokathana shi ikwatelela moshilongo moka yili. Ano iilongo kayi na iimaliwa ya faathana, iimaliwa nando oya yooloka, ohayi longo sha faathana okukandulapo omaudhigu, okulanda iikulya niizalomwa. Yamwe ohaye yilongitha wo okufuta oosikola niipangelo.

Ombanga yotango yopashigwana otayi tseyitha ofanditha yembako enene lyo JBL Party box Club 120 ndono kwali lyina ondola 6999 paife otali yangatwapo kondola 6299.

Ombanga yotango yopashigwana otayi katalelapo aanasikola pomahala ogendji gayoolokathana mugatatu sigo gane gaMaalitsa oyeli moUnam omanga mugatano sigo gahamano gaMaalitsa oyeli moNust opomulongo nambali sigo opone hokomatango.

Uuyuni owa zako. Monale aantu okwali haya pungula iimaliwa yawo, yamwe okwali haya fulu oshilambo, na yamwe ohaya tula kohi yomatalashe. Mongashingeyi aantu oyena uushina mono haya tula iimaliwa yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho woo iikulya oya ndulukwapo nduno pomaludhi gayoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo ano ngele toyi moshilongo shontumba oho gandja iimaaliwa yaandjeni ee to pewa iimaliwa yomoshilongo moka omolwaashoka iimaliwa yomoshilongo shimwe itayi vulu okulonga moshilongo oshikwawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iikulya, iizalomwa yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwa po nduno komaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Pehala mpaka ohapu landithwa iinima yomaludhi go ili nogi ili. Ngaashi iizalomwa, oongaku, iikulya niikwawo oyindji.

Ehangano lyo mbaaanga yo Standard otali kwashilipaleke kutya olina omawuwanawa ogendji mono tovulu okulongitha okalata itakuzisha . Otovulu okuya komahala ga yooloka to longitha okakalata. Okakalata nando okakana ito kafutu oko shali oshowo otovulu okuya komahala gomayinyanyudho geli 1300.

Ehangano lyoNedbank otali tu tseyithile kutya ehangano ndyono hali longo iitukutuku lyo Pupukewits Toyota otali tu tseyithile esiku tali ka kala koKatima ano oowili dhalyo dhokulonga, momasiku omilongo mbali (20) sigo omilongo mbali nayimwe (21) ga Juli, otaya kalonga pohetatu sigo opone noshowoo momilongo mbali opohetatu sigo opomulongo nambali gomutenya.

Otuna mo omahala ogendji gomalandithilo moshilongo shetu moka aantu haya landitha iinima ya yooloka. Opena yamwe haya landitha iikutu yo yamwe ohaya landitha iikulya. Ohaya mono iimaliwa okupitila momalandithilo.

Kehe gumwe nuunkulungu we, aantu yamwe oya pewa uupenda sho haya vulu oku eta po oosikopa, oku ziilila miiti ano iipilangi. Komiti hono haku zi iipilangi oodhono dha kola nawa, dho ihadhi tukwa mbala ngaashi omigongo nomingaalipi.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Oyandulukwapo nduno pomaludhi gayoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo.

Aantu yamwe oya shitwa yena uunkulungu wunyanyalitha, omuntu ta vulu oku etapo oshipundi noonyala dhe ta longitha iipilangi ano iiti mbyono yaza kiimeno ta longitha wo iilapi nomafulafula iinima mbino ohayi kala tayi monika nawa momahala goku gondja.

Opuna aantu yamwe anongo mboka haya vulu oku ndulukapo iinima yontumba, ngele ya ndulukapo nande iitafula osho wo oombete noosikopa, oha ye kedhi landithapo nduno ndele etaya iimonene iimaliwa.

Oositola ehala mono hamu adhika oompumbwe odhindji. Aantu shampa yahala iikulya nenge iikutu oha yayi koositola yakalande . Oositola ohadhi eta woo ompito yiilonga oshoka omuna aantu ya kutwamo mbono haya longomo yo taya pewa ondjambi.

Opuna aantu mboka ya shitwa aanongo moonyala, ano haya vulu oku nduluka po sha. Aantu mbaka ohaya vulu oku honga iitaafula oshowo iipundi momiti dha yoolokathana.

Ohatu longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yetu ngaashi iikulya oshowo iizalomwa. Oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo. Yo aantu yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo.

Oostola ehala moka hamu landithwa iinima oyindji yayooloka. Ohadhi eta woo ompito yiilonga oshoka ohamu kutwa aantu mbono taya kala taya longo mo. Ohayi pe woo ooyene yawo iimaliwa opo ya vule okwiilandela shoka yapumbwa.

Aantu ohaa longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo, ngaashi iikulya niizalomwa. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana, shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho woo iikulya oya ndulukwapo nduno pomaludhi gayoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Ehala lyomalanditho opo mpoka aantu haya ka landabiipumbiwa yawo. Mehala moka ohamu kala mu na iinima yayoolokothana. Ohamu adhika aakwatheli nongele ow una shoka wa pumbwa, ohoshi kutha ashike gweye to gandja oshimaliwa kwaangoka ta kwathele.

Opuna aantu mboka yashitwa yena uunongo moonyala, ano omuntu ta vulu okunduluka po sha. Ohaa hongo nduno iipundi momiti dhontumba etayi kala naana iiwanawa. Iihongomwa yawo ohaye yi landitha po e taya imonene iimaliwa.

Omalandithilo olyo ehala ndyoka aantu haya kalanda iipumbiwa yawo. Mehala moka ohamu adhika iinima yayoolokathana. Ohamu adhika iikutu, oondjato osho wo iikwatelwa.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho. Ano iimaliwa oya yooloka. Kakele kwaa shoka, iimaliwa ohayi longo sha faathana, okukandula po omaupyakadhi ngaashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa nosho wo okufuta hoka wa li wu na oondjo.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka Konga iipumbiwa yawo, ehala ndika ohali kala lya yela lyo olyili pamuthika gopombanda, ohali eta wo oompito dhiilonga kwaamboka kaayena sha.

Bank Windhoek ota halele oomeme ayehe koonono omahaleloyambeko mesiku lyawo. Ano isindanena okakalata kokulanda mositola, hoka ke na oodola eyovi naBank Windhoek.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo, moka hamu adhika iinima yomaludhi gi ili nogi ili. Ohamu adhika iikutu, iikulya, oongaku, oshowo iikwawo oyindji. Ohamu kala nduno aakwatheli, mboka haya kwathele aalandi.

Ondunda yokulala oyo ehala ndoka lyatseyikako kaantu oyendji kutya ohoyimo ashike uuna wuuvite waloloka nenge ngele tokakotha. Mehala muka ohamu kala muna oombete nosho woo iipundi.

Aantu ohaa longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya, oshowo iizalomwa. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi ga yoolokathana, shi ikwatelela kiilongo yawo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kwashilipaleke ngeyi kutya ohayi vulu oku gandja omukuli kwamboka yena oka kalata kawo. Otayi indile ngeyi kutya oto vulu oku hehelako omukuli shampa owala togu shunitha pethimbo.

Olundji ngele aantu taya talelepo iilongo ya yooloka, ano tozi moshilongo sheni toyi koshilongo sho puushinda, onawa wu kale wa tala onkalo yoshimaliwa yokoshilongo hoka toyi, ngele oshili pombanda nenge odhili pevi, opo wu kale wa longekidha iimaliwa ya gwana.

Olundji aantu ohaya yi kiilonga opo yi imonene ondjambi ohaya pewa oshimaliwa shono haya longitha okufuta oompumbwe dhawo, ohaye shi longitha wo okulanda iikulya niizalomwa.

Iimaliwa ohayi kala yayoolokathana . Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi kala yimwe oyomafo nayimwe ohayi kala iikukutu. Nande oya yooloka, iimaliwa ohayi longo shafaathana.

Kehe omuntu okwashitwa ena uunongo we .Opuna aantu yamwe yashitwa yena uunongo menyala ano haya vulu okunduluka po iinima .Ohaya vulu okuhonga iipundi miiti osho woo iitafula etayeyi landitha po yi monene iimaliwa .

Ngele owa hala okuka talela po kiilongo yo puushinda, ano wa hala ngaa okuka enda piilongo yo puushinda tozi moshilongo sheni, owa pumbwa okukala wushi kutya oshimaliwa paife otashi longo ngiini. Wa pumbwa okukala wusi kutya koshilongo toyi ohaya longitha iimaliwa yini opo wuye wi ilongekidha.

Oombaanga kadhi shi ashike ehala lyoku pungulilako iimaliwa, awoo, oto vulu oku mona ko omawuwanawa ogendji. Ombaanga yoStandard oyo yimwe yomoombanga dhoka hadhi eta po omathigathano moka ya eta po ethigathano lyomuntu ngoka omusindani omunelago ta ka sindanda oshihauto sho Toyota Hilux GD6.

Aantu ohaalongitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngashi iikulya nosho woo iizalomwa, yo yamwe ohayeilongitha okufuta oosikola dhawo. Iimaliwa oya ndulukwa po momaludhi gayolokathana.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo mpoka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kala layela lyo olina aanilonga mboka haya kwathele ano ohali eta lela oompito dhiilonga.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ya yoolokathana ano oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana. Uuna toyi moshilongo shontumba oho gandja iimaliwa yoshilongo shaandjeni eto pewa iimaliwa yomoshilongo moka omolwashoka iimaliwa yomoshilongo shontumba ihayi vulu okulonga moshilongo oshikwawo.

Omiti ngaashi omigolo noshowo omingalipi, omiti dhino ohadhi vulu oku koka eta dhingi ningi ominene. Ohamu hongwa iipilangi mbyono hayi longithwa oku ninga iipundi, iitafula omiyelo noshowo oosikopa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha ofanditha yokambako keli mo nictus hono Kali kena oondola omathele gahamano noondola omugoyi paife otaka yangatwa po koondola omathele gane nomulongo omugoyi nomugoyi.

Ostola ehala mono hamu adhika iipumbiwa oyindji, mbyono omuntu kehe a pumbwa aantu ohaya landa iinima yawo moostola ta gandja oshimaliwa ye ta kutha shoka eendela. Oostola odheeta wo oompito yiilonga oshoka omwa kutwa aantu mbono haya longo mo nohaya mono ondjambi.

Kehe megumbo omuna ondunda ndjoka ya talikako onga ondunda yoku lala. Mondunda muka oha mu kala muna ombete, mpoka omuntu ha thuwa uuna a loloka nenge a hala oku kotha. Omuna woo iipundi.

Olundji aantu ohaya kala taya indikwa opo kaaya tete po omiti oshoka kakele kiiyimati mbyoka hadhi imi. Momiti ohamu vulu oku hongwa iipilangi mbyono hayi vulu oku etapo iipundi hono haku kuutumbwa kaantu.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Ano iilongo oyina iimaliwa yayoloka. Iimaliwa mbino ohayi longithwa oku kandulapo oomautsakadhi ga yoolokathana. No hayi kandulapo wo ngaashi oku landa iikulya opo yi kandulepo ondjala noku landa wo iizalomwa noku futa oosikola niipangelo.

Otu na mo omahala ga yoolokathana gomalandithilo. Omahala ngaka ohaga eta oompito dhiilonga. Ohamu kala nduno mu na iitaafula oshowo iipundi yaamboka taye ya okulanda.

Oositola odho ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali monika nawa, lyili lela pamuthika gopombanda, lyo ohali eta wo oompito dhiilonga.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya noshowo iizalomwa. Yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Olundji aantu ohaya yi kiilongo opo yi imonene iisimpo. Oshimaliwa ohashi longithwa okulonga iilonga oyindji nohashi longithwa wo okufuta aaniilonga, okufuta iikulya nosho wo okugwanithapo oompumbwe dhoye.

Pakuvalwa omuntu kehe okuna omagano ge gayooloka. Aantu yamwe oya pewa uunkulungu wokulonga iipundi niitafula koonyala dhawo yene, taya longitha iilapi noshowoo iiti nenge iitenda opo yeetepo iitaafula niipundi.

Olundji aantu ohaya li oomboloto. Oomboloto iikulya mbyono hayi ka landwa moositola nenge toyi vulu oku yi ninga ngoye mwene. Ohayi ningwa to longitha uusila mbono hatu longo momapya getu yaza miilya.

Iilongo kayi na iimaliwa yafaathana . Oshilongo kehe konyala oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi longithwa oku kandula po omaupyakadhi, tayi longithwa okulanda iikulya, okulanda iizalomwa noshowo okufuta oosikola niipangelo.

Olundji aantu ohaya pitikwa okuteta po omiti oshoka ka kele owala kiiyimati mbyoka hayi imi ko, omiti ohadhi vulu wo okulongithwa oku eta po iipilangi. Iipilangi ohayi longithwa oku eta po uunima uuwanawa tawu vulu okukale ka ondunda yoye tayi monika nawa hono to vulu wo okukaleka ko iimeno yoye nosho tuu.

Kehe gumwe nomagano goye wa pewa pashito , aantu yamwe oya pewa uunkulungu wokulongitha oonyala dhawo yene taya longitha iiti noshowo omasipili okweetapo iinima ngaashii iitafula nege iipundi noshowo uusikopa.

Oombaanga kadhishi ashike omahala gomapungulilo giimaliwa. Awo, oho vulu okumona omauwanawa ogendji. FNB oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi etapo omathigathano moka omuntu to kutha ombinga eto isindanene iimaliwa keemuma nande ongodhi.

Aazeko oya tunga oositola moka haya landitha mo iinima oyindji. Dhimwe otadhi landitha iikutu dhimwe otadhi landitha iikulya nadhimwe otadhi landitha iitungithi. Oositola ndhino odha eta oompito dhiilonga, oshoka omwa kutwa aantu mbono haya longo mo. Yamwe otaya longo pomashina nayamwe otaya kwathele ya lombwele aantu mpoka kaaya uvite.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho wo iikulya. Oyi li nduno pomaludhi gaali yimwe omafo yo yimwe oondola. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Uuna wahala okukatalepo oshilongo shomwe tozi moshilongo sheni wuuka koshilongo oshikwawo owapumbwa oku kala wushi onkalo yoshimaliwa yokoshilongo hoka toyi nankene wuna okushishendja kutya otoyi niimaliwa ingapi opo wukakale wahupapo nasha.

Olundji aantu ohaya indikwa okuteta po omiti, oshoka odhi na iilonga oyindji no ya simana. Omiti ngaashi omigolo nomingalipi, omiti dhimwe haku vulu okuza iipilangi mbyono hayi vulu oku eta po iitafula niipundi, hono haku kuutumba aantu.

Opuna aantu yamwe yashitwa ye na uunongo moonyala. Aantu mboka ohaya vulu okunduluka po iinima ya yoolokathana. Ohaya vulu okuhonga iipundi momiti dha yoolokathana oshowo iitaafula.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yayo ngaashi iikulya oshowo iikutu. Iimaliwa oya ndulukwa po nduno pamaludhi gaali yimwe oyili momafo yimwe oyili moondola.

Uuna aantu taya longo, ohaya kala taya longele oondjambi yawo shampa yapewa oshimaliwa shayo, ohaye shilongitha nee okulanda oompumbwe dhawo, ngaashi taalanda iikuly,a taalanda iizalomwa yo taafutu oosikola dhuunona wawo.

Aahumikomeho noshowo aanzayinzayi oyetu tungila oositola, moositola mono ohamu landithwa iipumbiwa oyindji wa hala. Aantu olundji, ngele okwa hala omagadhi ge goku gwaya nenge iikulya, ohayi kositola opo a ka lande. Oositola ndhino ohadhi e ta wo ompito yiilonga oshoka omuna aantu mboka ya kutwa mo.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho yayoolokathana. Tanzania nasho oshilongo sho oshina iimaliwa yasho yayooloka kiilongo iikwawo. Iimaliwa nande oya yooloka ohayi longithwa shafaathana okulanda oompumbwe nosho woo oku futa oosikola niipangelo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo.

Uuna wa hala oku ka talela po oshilongo shimwe shopuushiinda to zi moshilongo sheni, owa pumbwa okukala wu shi kutya iimaliwa koshilongo hwiya ohayi longo ngiini noyi na ondjundo yi thike peni okuyelekanitha noshilongo sheni. Owa pumbwa okutseya kutya koshilongo hono aantu ohaya longitha iimaliwa yini po.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho niimaliwa kehe oya yooloka. Nonando oya yooloka, iimaliwa ohayi longithwa okukandulapo omaupyakadhi , nohayi longithwa wo okulanda oompumbwe ngaashi okulanda iikulya, okufuta oosikola nokulanda wo iizalomwa.

Oostola olyo ehala lyo malandithilo moka aantu haya kalanda iiumbiwa yawo. Mehala muka ohamu a dhika iinima yo maludhi ga yoolokathana ngaashi iikulya oshowo iikunwa. Ohamu kala nduno muna aantu taya kwathele meni.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa, yo yamwe ohaye yilongitha okufuta ooskola dhawo. Oya ndulukwapo nduno yomaludhi gayoloka kathana shikwatelela kiilongo yawo.

Opu na aantu yamwe ya shitwa aanongo moonyala, ano omuntu ta vulu okunduluka po oshinima shontumba. Aantu mbano ohaya hongo nduno iipundi noshowo iitaafula momiti dhontumba.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya niizalomw. Oya ndulukwapo pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Moositola dhimwe ota mu adhika iinima ngaashi oohema noshowo oongaku, iinima mbika ohayi kala ya kola oshoka olundji ohayi kala ya longwa miipa yinamwenyo ngaashi yoombwa dhomomeya.

Iimaliwa oya longwa ya yooloka. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa yimwe oyomafo nayimwe iikukutu. Iimaliwa mbino ohayi longo dhafaathana noku kandulapo omawupyakadhi noku ilandela sha woo.

Aantu ihaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Oya ndulukwa po nduno komaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo, ano uuna omuntu to yi moshilongo shintumba oho gandja iimaliwa yoshilongo shaandjeni, e to oewa iimaliwa yo moshilongo moka wa uka omolwashoka iimaliwa yoshilongo shimwe itayi vulu okulonga moshilongo oshikwawo.

Ombaanga Yotango Yopashigwana otayi tseyitha kutya ositola yaNictus oyi na osheenditho tashi vulu oku ku thindikila pehala lyoye oshali uuna wa longitha ooN$ 5000 mositola yawo. Oshi li ko sigo okomusilo gomwedhi Apilili 2024.

Oonkulungu, ohadhi longo iinima iiwanawa nohayi monika woo nawa. Iipundi ya longwa miitenda nosho wo miipilangi, mbyono yina omutalelo omuwanawa, haku vulu wo oku kuutumbwa, nohayi thikama nawa ya ukilila.

Aantu ohaa longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho woo iikulya. Oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo.

Namibia nasho oshilongo shina iimaliwa yasho ya yoloka kiimaliwa yokiilongo ikwa wo. Namibia oha longitha o dollar. Opuna iimaliwa yimwe ya ningwa momafo nayimwe iikukutu, iimaliwa mbika oya thanekwa omuleli goshilongo Sam Nujoma ngashi ondola omulongo.

Aantu mboka ye na uunongo moonyala, ohaya hongo iihongomwa ya yoolokathana ngaashi oosikopa, iipundi osho wo iitaafula. Ohaya landitha po nduno iihongomwa yawo etaya imonene iimaliwa.

Moositola omomahala mono hamu adhika iipumbiwa oyindji . Omuntu shampa apumbwasha ohayi koositola ekeshi konge etakagandja oshimaliwa. Oositola ohadhi eta woo ompito yiilongo oshoka omwakutwa aantu mbono haya longomo nohaya pewa ondjambi.

Keshe gumwe nomagano goye ngoka wapewa keshito aantu yamwe oya pewa omagano gokuninga iinima taya longitha oonyala dhawo dhoyene ano taya longitha iiti nosho woo iilapi okweetapo iitafula, iipundi nosho woo oosikopa.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo, ngaashi iizalomwa osho wo iikudja, yo yamwe oha ye yi longitha oku futa oosikola dhawo. Oya ndulu kwapo nduno po maludhi ga yoolokathana, shi ikwatelela kiilonga yawo.

Opena aantu yamwe ya shitwa yena uunongo moonyala ano haya vulu oku nduluka po iinima ya yooloka. Taya vulu oku honga iipundi oshowo iitafula momiti dha yoolokathan. Ohaya landitha po nduno iihongomwa yawo etaya i monene iimaliwa.

Olundji aantu ohaya kunkililwa opo kaaya tete po omiti, kayishi ashike molwa iiyimati mbyoka hayi imiwa ko, aawe ohaya ningile oshoka omiti dhimwe ohaku vulu oku kuthwa iipilangi mbyono hayi longithwa oku eta po iitaafula niipundi.

Ombaanga yoStandard bank otayi pandula kwaamboka yeshi pondola. Omusindani gwotango Risto Elago ayi noondola omayovi omulongo. No mutiyali Priskila Wilbard ayi noondola omayovi gatano. No mutitatu Aubrey Jason ayi noondola omayovi gaali. Ota yati nee oya pandula.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa. Oyili nduno pomaludhi gaali yimwe omafo, yo yimwe iikukutu (oodola).

Iimaliwa oya yooloka, opu na yimwe yomafo po opu na yimwe iikukutu. Nonande oya yooloka ayihe ohayi longo shafaathana, oku kandulapo omaupyakadhi nosho woo okufuta oompumbwe.

Otuna omahala ogendji gomalandithilo moka hamu landithwa iinima yayooloka, otovulu okwaadhamo momahala ngaka iikutu, iikulya niikwawo oyindji. Omahala gomalandithilo oha geeta woo oompito dhiilonga.

Moshilongo shetu olundji ohatu kunkililwa opo twaatetepo omiti ndele otwa pumbwa oku thigapo dhimwe. Kayishi owala ombepo ombwaanawa noshowo iiyimati omiti dhimwe omiwanawa oku longithwa oku ninga iitafula niipundi oshoka odhakola dho ihadhi tukwa mbala. Iinima mbino ohti vulu wo okulandithwa po, opo aantu yi imonene oshimaliwa.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iizalomwa yawo osho wo iikulya, oya ndulukwapo nduno pomaludhi gayoolokathana, shii kwatelela kiilongo yawo, yo yamwe oha yeyi longitha oku futa oosikola dhawo. Omukulu gonale ina puka shoka atile 'Oshina omutse gomuntu'.

Aantu oyendji uunene ngaa aamati oye hole okuninga omadhewo mpono haya ka dhana okatanga komokambamba nenge kokompadhi. Ombanga yotango yopashigwana otayi kutha woo ombinga methigadhano ndika shotali kapa omusindani etanga nosho woo okambindja.

Olundji pakulongwa, iimaliwa oya yoolokathana shiikwatelela moshilongo moka yili. Ano iilongo kayina iimaliwa ya faathana. Nando inayi faathana, iimaliwa ohayi longo sha faathana ngaashi okukandula po omaupyakadhi, okulanda iikulya, okulanda wo oompumbwe dhomomagumbo nodhokomalutu, noshowo okufuta oosikola.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu adhikwa iinima yomaludhi yi ili nogi ili, mo ohamu kala wo aakwatheli.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haakakonga iipumbiwa yawo mehala muka ohamukala iinima yomaludhi giili no giili ngaashi iikutu niikulya.

Moompito odhindji, aantu oha yayi kiilonga, opoyi imonene oondjambi, omwedhi ngele gwasi, ohaya pewa oshimaliwa, opo yaka lande oompumbwe dhawo, ohashi longithwa ne oku landa iikulya noku landa wo iizalomwa yawo.

Omagumbo ogendji konyala ogena iipundi mbyoka ya ndulukwa po kaanongo. Iipundi yimwe oya hongwa miiti yo yimwe oyaningwa miitenda. Kehe egumbo olya pumbwa lyi kale lyina iipundi opo yi kale hayi pewa aayenda uuna yeya po nenge ngaa omuntu ngu nenge ngaa ngele omuntu ngoye mwene wa loloka oho vulu oku kuutumba.

Opena aantu yamwe mboka yashitwa yena uunongo moonyala ano taya vulu okundulukapo oshinima shontumba. Ohaya vulu okuhonga iipundi osho woo iitafula momiti dhontumba ngele iihongomwa yawo yaningi oyindji ohaya vulu okuyilandithapo.

Pakuvalwa kehe gumwe okuna uunkulungu we, ano aantu yamwe omanyakwa moku etapo iinima ngaashi iitaafula niipundi taya longitha oonyala dhawo yo yene. Yo taya longitha wo iipilangi, omafulaafula nosho wo iimbaki opo ye etepo iinima iiwanawa hayi vulu oku landithwa opo yi imonene mo oshimaliwa.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa, osho wo iikulya. Yo yamwe oha yeyi longitha oku futa oosikola dhawo. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi gayoloka thana shikwatelela kiilongo yawo.

Olundji omiti ngaashi omingaliki nomigolo ohadhi koko omile dho ominene, omiti ndhino ohadhi longithwa okuninga iipilangi oshoka ohadhi kala dha kola dho ihadhi tukwa.

Olundji aantu shampa taya meneka taya yi kiilonga, ohaya lalakanene ondjambi yawo ndjono haya pewa komwedhi ngele gwasi. Ohaya pewa oshimaliwa shono haya longitha oku landa oompumbwe dhawo. Oshimaliwa ohashi vulu wo oku kandulapo omaupyakadhi gi ili nogi ili.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya kalanda iipumbiwa yawo. Mehala moka ohamu a dhikwa iinima yomaludhi ga yoolokathana. Ohamu adhikwa wo omukwatheli ngoka ha kwathele aalandi.

Aazeko oyatunga oositola mono yakutilamo aamwameme mbono haalongomo nohaafutwa ondjambi kehulilo lyomwedhi, ndjono haalongitha okulanda iipumbiwa yawo ngashi iikulya, okufuta oosikola nosho tuu.

Otuna iilonga ya yooloka moshilongo shetu, moka aantu hayayi opo yekii monene iimaliwa. Aantu mbaka ohaya kongo nduno aaniilonga, mboka yena ondjungu mokukwathela aalandi.

Ositola oyo omahala gomalandithilo moka aantu haya yi ya ka lande iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu adhika iinima ya yoolokathana ngaashi iikutu noongaku. Uuna owa pumbwa oho kutha ashike sho ka weendela, to gandja oshimaliwa kwaangoka ta kwathele, ngoye to zimo naashoka kwa li weendela.

Oositola odha tseyika ko onga omahala gomalandithilo moka aantu haya kalanda iipumbiwa yawo. Momahala muka ohamu kala muna iinima ya yoolokathana ngaashi iikutu, iikulya niikwawo oyindji.

Ehangano lyaStandard bank olya gandja oondola dhondando omayovi omathele gahamano kehangano lyaSNB hookid momasiku omilongo ndatu omwedhi omutihamano omuvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Ondunda yokulala oyo ehala moka aantu haya ka lala uuna kwa toka nenge uuna omuntu uvite aloloka. Ohamu adhika ombete hoka ku na omakumbatha ngoka haga longithwa okwiisikila uuna ku na uutalala.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa ya yoolokathana, iimaliwa nande oya yoolokathana ohayi longo ya faathana ano iilonga yawo okukandulapo omaupyakadhi, nokwiilandela iikulya niikutu nosho tuu.

Aantu ohaya longitha iimaliwa, okulanda iipumbiwa yawo ngaashi, iizalomwa noshowo iikulya. Oya ndulukwapo nduno komaludhi gayoolokathana, shi ikwatelela kiilongo yawo.

Omalandithilo olyo ehala moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Ogeli nduno pamaludhi gayolokathana. Shaashi opena omalandithilo gamwe haga landitha owala iikulya. Po opena yamwe haya landitha iikutu, oongaku oshowo iikwathelwa yomiipala.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi, iizalomwa osho wo iikulya, yo yamwe ohayeyi longitha okufuta oosikola dhawo. Oyandulukwa po nduno momaludhi gayoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho woo iikulya oya ndulukwapo nduno pomaludhi gayoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo. Ano imaliwa yoshilongo shontumba itayi vulu okulonga moshilongo oshikwawo.

Omiti dhimwe ngaashi omingalipi nomigolo omiti dhimwe hadhi kala dha kola, dho ihadhi tukwa. Momiti muno ohamu longwa iipilangi mbyono hayi longithwa oku etapo iinima ya yooloka, hamu ningwa uusikopa mpono hapu vulu okutentekwa ooradio dhomuzizimba noshowo okupungula iikutu nenge iikulya.

Otuna omahala ogendji gomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Momahala muka ohamu adhika iinima yomaludhi gi ilile mo ohamu kala wo omukwatheli ngoka ha kwathele aalandi.

Omalandithilo ogo omahala mpoka aantu haya yi yaka landithe iinima yawo. Pehala mpoka ohapu adhika iinima yomaludhi gili no gili, ngashi iikutu osho wo iikulya.

Olundji ngele aantu ya loloka na oyahala okuvululukwa, ohaya lala koombete dha yoolokathana. Oombete dhimwe, ohadhi kala dha hongwa miipilangi, ano dha longwa koonkulungu taya longitha oonyala dhawo. Oombete dhoka ohadhi landithwa po opo yi imonene oshimaliwa shomondjato.

Opena aantu yamwe ye na uunongo moonyala, ano aantu mboka ha ya vulu oku ndulukapo oshinima shontumba. Oha ya vulu oku honga iipundi osho wo iitafula. Iihongomwa yawo oha ye yi landithapo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Oya ndulukwa po nduno pomaludhi gayoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.